Tozali komona buku oyo bakomi jébukine. Bakomi mon grand petit frère yango wana tozali komona awa bati batu mibale ba desine ,tomoni bakomi jilles werne soki okoti na kati okomona biloko bakomi na kati makambo etali jilles werne.

Awa tozali komona bazakolakisa biso kisi oyo babengi Albamex kisi yango ezali na kati ya carton, yango carton yango ezali na langi ya mosaka na pembe.

Awa tomoni elenge ya mwasi kitoko tomoni baza kolakisa suki na ye suki na ye ezali ya mwindo ezali ya molai nde baza kolakisa biso awa modele wana ezali kitoko ndenge bakangi yango na motu na ye.

Awa tozali komona logo ya eloko babengi instagrame tomoni eloko oyo, sokolingi koyeba eloko basalaka nini okoki kokende na bayuti peo kotala bakoyebisa oyo instagrame ninini balakisaka bafoto ya batu batu oyobaza na bafoto oyo bazwi batu ebele bapesaka bango mbongo. Tomoni logo yango ezali na malangi mingi, tomoni pembe tomoni mosaka tomoni motane tomoni bululu yango wana tozali kobona awa.

Awa to moni lokolo ya sapatu ezali moko ba tie yango na se to moni ezali ya bolulu na kati to moni ezali motane na a mwindo, to zali ko mona ezali ya bana basi nde tozali ko mona awa .

Awa tozali komona ezali esika moko mabele ebukani tomoni ezali eloko babengi erosion kasi tomoni na ngambo kuna ezali zamba kaka bamatiti nde ezali komonana.

Awa tozali komona ezali bendele ya mboka songolo tomoni ebendele yango ezali na balangi misatu tomoni eza na langi ya bolulu ya motane na ya pembe yangwana toza komona awa na katikati esika langi ya pembe ezali tomoni badese ya biloko mosusu ezali na kati yangwana toza komona awa.

Awa tomoni balakisi biso lokolo yasapato moko ezali nase ezali pantufle tomoni ezali nalangi ya mai ya pondu pe pembe ezali lokolo moko kaka nde bazali kolakisa biso awa

Tozali komona ezali batu ya securite balati ba teni nabango na ba ekoti na bango

Awa tomoni ndako oyo ezali na kati ya cloture tomoni ezali na ekoki na yango ya bolulu tomoni ndako yango ezali kuna na kati kasi tomoni ezali kitoko mingi

Awa toza komona bazolakisa biso ndenge batongaka ndako eza kitoko.

To zali ko mona ezali kisi, kisi yango ba bengi yango diclophenac potasium , to zali ko mona ezali soki ozali na pasi na minu, ozali na pasi na mutu, ozali na pasi na kingo, ozali na pasi na mokongo , oko pakola kisi oyo eko salisa yo .

Awa tozali komona baza kolakisa biso ba kiti oyo eza na kati ya salon, tozali komona ezali kitoko eza likolo ya tapi oyo ezali na langi ya mayi ya pondu, tomoni ba kiti yango basali yango na maseke me bati ba mwa ba kusin likolo na yango.

Baza kolakisa biso na kati ya ndako na kati ya ndako baza kolakisa biso ba makambo kilikili tomoni eloko balakisi biso wana ezali lokola bakantine moko batiaka mosato na kati balakisi biso lisusu elomoko moko oyo ezali ya mwindo kasi ezali batiaka na kati mwinda po mwinda epela.

Elenge mwasi afandisi mwana naye na makolo. Mwana bakangiye suki ya maboko batiye pe mayaka na suka kitoko makasi.

Awa tozomona ezali pembeni ya ebale tomoni ba ndako ya mikemike oya babengaka yango ba tente tozo komona bato bazo kotambola pembeni ya mayi pe ma bwato moko ezakotambola na kati ya mayi pe na ba matiti moko eza na katikati ya mayi.

awa tozali komona ezali makambo etali education tozali komona mwanamwasi moko afandi na kiti na ye na kompute na ye eza pembeni ezali kokoma na kati ya buku nde tomoni awa na liboso kuna tomoni na bamosusu bazali koloba

awa tomoni baza kolakisa biso eloko babengi terrein ya kobeta ndembo ya makolo tomoni motu ata moko ezali te kasi balakisi biso terrein yango ezali na motu te kasi tomoni na kati kuna ezali na eloko babengi matiti ya kitoko oyo eza mai ya pondu to eloko babengi tapis sintétisere nde yango wana toza komona tozomona eza kitoko balangi mike ezali wana pembe motane mai ya pondu moindo nyonso nyonso ezali wana emonani kitoko kitoko mpenza

Awa tozali komona baza kolakisa biso biloko ya cosmetique, tozali komona ezali mafuta oyo bato ba pakolaka po poso ya nzoto na bango ezala kitoko nde baza ko lakisa biso awa.

awa tozali komona tozali komona esika moko eziki tomoni mpenza bamoto epeli mingimingimingi tozali komona eza basika baza na batono ya baessance baza kokimisa yango po moto ezwa esika nyonso te

Wana tomoni ndako moko basilisi ko tonga bala basilisi yango basilisi na ko pakola langi tomoni ezali na langi ya mosaka na pembe eza ndako yango ezali kitoko.

Awa tozali komona ba bilenge mibale oyo basalaka sport. Oyo babengi kobetana na maboko oyo babengi box tomoni basilisi kobunda basimbani baza kopesa na mbote basilisi bitumba na bango.

Awa, tozali komona bato baza kobeta ndembo ya makolo. Tomoni moko atelemi. Nimero na ye ezali ya mibale. Alati bilamba ya montane kobanda likolo this na se. Tomoni atelemi azolakisa biso mokongo na ye. Na bamosusu baza na kati, baza kobeta ndembo.

Oyo tozali komona ezali pa karte eza kolakisa biso biloko basalaka wana, ba komi ii sem tele medicine, elingi koloba batu oyo baza ba minganga ba salaka ba makambo yako bikisa batu na mosika yango wana baza koyebisa batu batie na numero na bango wana soki oza malade soki olingi eloko nyonso oyo esengeli ekeyi na bokono sangolo oko benga bango bango ba koyebisa makambo ya kosala.

Awa tomoni baza kolakisa biso lokolo ya sapatu moko ezali ya basi batiango na se ezali na langi ya chokola kasi ezali ya bana basi nde yango wana tozali komona awa.

Awa tozomona biloko bazo lakisa biso awa, ezali bongo biloko ba mindélé basalelaka juice

Awa tomoni bazali kolakisa biso babisi oyo ya kokauka tomoni nde baza kolakisa biso awa tomoni ezali mingi ezali kitoko kolamba yango na kati ya pondu ezali kitoko mingi.

Awa tozali komona ezali motuka oyo ba fongoli kapo ba fongoli na ba ekuke to portiere na yango nde baza ko lakisa biso tomoni nase ba fungoli ba biloko batie na kati.

Awa tomoni bazolakisabiso elingi mobali na mwasi basimbani tomoni balati kitoko penza ezali famille tomoni mwana mwasi azali nasuku yamilayi oyo ezali yamulayi

oyo tozali komona eza ba biloko oyo bateknisien basalelaka to bamekanisien oyo tomoni basi oyo ya kokata mabaya tomoni na batourrevise na bapense tomoni ba biloko kilikili ya bateknisien oyo basalelaka mosala

Awa tozali komona tomoni balabala kuna ba mutuka eza koleka mingi kasi na ngambo oyo tomoni ka mwa mutuka moko ya camionete ezali na langi ya motane.

Awa bazalikolakisa biso stylo eza na balangi mingi tomoni langi ya motani ,ya pondu, bonzinga na pembe, mosaka kasi ezali na kati ya carton nayango.

Toza komona bana mike baza na kilasi na bango tomoni basepeli baza ko kanga ba foto kasi balati uniforme te, basepeli mingi.

Awa tomoni baza kolakisa biso biloko oyo basalelaka na kati ya ndaku, tozali komona bakatine ya plastique oyo eza na balangi mingi, tomoni motane, tomoni mayi ya pondu tomoni bululu tomoni na pembe.

Awa tozali komona ezali mutuka Moko ya munene Oyo bambengi camion na caroserie

Awa tozali komona ezali biloko ya kolia, biloko ya kolia wana tomone ezali bandunda ezali na kati balambi bati bamwaya mosoni mosoni na kati na bandakala tomone ezali na kati nde bala ezo lakisa biso ezali likolo ya sani ya pembe.

Awa tozali komona ezali kamwa village moko ezali mosika na ville, tomoni ezali nsima nango zamba ba ndako yango omoni bato ba fandaka na ba ndako wana te ezali oyo batika oyo abandonné.

Bilenge mwasi na mobali bazali bongo elongi moko lokola mapasa, bafandi esika moko. Ya mobali afandisi mwana na makolo naye. Kitoko na kotala.

Awa tozali komona balakisi biso elege ya mobali ya telemi alati uniforme na ye ezali na lange ya mai ya pondu tozali komona abetaka ndembo tomoni nsima na ye kuna bato mosusu bazali kobeta ndembo.

Awa tozali komona bazali ko lakisa biso molangi moko tomoni ezali ya plastique bakomi colgate plax, tokanisi ezali biloko ya ko sokola meno to kanisi nde yango wana.

Awa tozalikomona fololo, na fololo wana tomoni ka nyama batiye wana oyo kombo na yango toyebite pe kanyama oyo kazali moyindo.

To moni ba lakisi biso biloko ya kolia to moni ezali bavnyama, to moni ba tié yango na ba pilipili ezali na kati, tobmoni ezali kitoko, ezali ko pesa posa ya kolia . Nyama yango ezali kitoko kitoko makasi .

Awa toza komona nyama moko babengi papillon tomoni etelemi esika moko boye etelemi na mabele bazwi yango foto baza kolakisa biso tomoni ezali kitoko ezali na balangi mingi kasi etelemi ezali kitoko.

Awa tomoni baza kolakisa biso ekeko. Ekeko yango ezali ya nyama wana babengi elefant tozali komona basali yango kitoko bati yango po batu bamonaka kasi elingi koloba esika oyo ezali zo esika ba elefant bazalaka mingi.

maomoniakomiezali buku oyo tomoni bakomi jappin le mat elingi koloba na kati ya buku oyo sokookoti okomona bazolakisa biloko etali kaka mathematike nde yangowana balakisi biso na buku oyo tomoni buku oyo eza na langi ya mai ya pundu na pembe

Awa tomoni balakisi biso bati na kati ya sani moko na mesa bati biloko ya kolia tomoni pondu tomoni mbisi tomoni na makemba tozali komona ezali yango wana ezali kitoko mpona kolia ezali kopesa apeti.

Awa balakisi biso bendele awa tozali komona bendele yango soki ezali ya mboka neni toyebi te kasi ezali na langi moko kaka ezali na langi ya mayi ya pondu kaka ba langi mususu ezali te.

Awa tomoni bazo lakisa biso ba Machine ,ba Machine wana eza nakati ya ndako sokî esalaka mosala nini toyebite kasi esengeli KO kota esika wana bakoyebisayo ba Machine wana esalaka nini ndewana tozo Mona wana.

Tozali komona tozali komona banabasi oyo babibale basimbi bendele ya congo brazeville. Oyo ezali na langi ya mai ya pondu ya mosaka na motane. Kasi nsima na yango toboni baoyo babetaka ndembo ya makolo bango pe balati pembe bati mbabokono na motema na bango babandi nano kobeta ndembo te

Awa tomoni bazokolakisa biso ndaku Moko ya étage mulayi tozalayi komona eza ya langi ya pembe nase nango eza taxi voiture

Awa baza kolekisa biso mayi moko na kati ya mayi moko tomoni pembene na yango banzete ezali tomoni ezaka mayi moko oyo ezali ya moke kasi ezali ba kongo te ezali mayi moko oyo babenge kakakamwi riviere moko.

Awa toza komona biloko ya cosmétice tomoni milangi misatu ezali na kati babiloko ezali na langi ya mosaka soki ezali nini toyebi te kasi soki ezali cosmétic ezali biloko ya komela te eza biloko ya koprakona na nzoto ezali biloko ya kosala poso ya motu ezala kitoko.

Awa tomoni baza kolakisa biso suki ya elenge mwasi tomoni ezali suki ya molai tomoni bakangi yango tomoni suki yango ezali ya mwindo nde tozali komona awa mwana mwasi yango azali kotana na se azolakisa biso kaka motu na ye Ndege ezali

Tozali komona baza kolakisa biso bokale moko oyo ezali ya plastikue tomoni bati yango likolo ya mesa baza kolakisa biso kasi eleko moko ezali na kati te tomoni balakisa yango kaka biso boye ezali na eleko na kati te.

Awa tozali komona motuka moko monene oyo bamengi kaminion tozali komona ezali na langi ya mai ya pundu tomoni etelemi pembeni ya ndako moko boye kasi ezali na kati ya balabala te pembeni na yango tomoni mwana mwasi moko azali kotambola kasi motuka yango etelemi.

Awa tomoni kisi babengi vogalene tomoni eza kobikisa ba maladie songolo sokî oza naposa nango okozuwa yango na pharmacie esika batekata ba kisi mingi tomoni ezali na langi yapembe na pondu

Awa tozali komona biloko ya kelasi tomoni balakisi biso. Eloko oyo babengi ba papier kola tomoni ezali mingi. Awa ndinge bazali kolakisa biso awa bateka yango na kati ya papeterie, soki okeyoa kokuta yango kuna nde yanwana tozali komona awa.

Awa tomoni ezali politiki tozali komona bamindele mibale, na bamwindo mingi tomoni na ba journaliste baza kokanga bafoto na bamikro, kasi eza makambo ya politiki soki bazosula nini toyebi te kasi balati bakazaka ya kitoko.

Awa balakisi biso biloko ya electronique tomoni mwaya mashine moko ezali wana eza na mosala ya biloko ebele oyo toyebi te oyo basalaka yango na biloko ya courat eza mashine yango kombona yngo ezali mwakokoso koloba kasi ezali makambo ya electronique

Awa tozalikomona batu bazali kotumba nyama awa naba mbisi tozomona bazakotumba yango wana tozokomona kasi eza esika ya village tozalikoma eza esika yamalamu te kasi tozalikomona bazalikoteka ba nyama nabango nanzela

Oyo tozali komona eloko babengi klimatizere babengi yango nabuco yango wana bati wana bazali kolakisa biso soki moto ezali mingi na kati ya ndako otiaka eloko oyo po esala esika yango ezala maleli.

Awa tozalikomona ekeko moko elati elamba ya Bana basi ezali eloko ba bengi fachonner eza elamba ya kitoko sokî ozali mwasi olati yango okobonga.

Awa tozali komona baza kolakisa biso kisi yango babengi truke ya comprese sterile 40x40 cm nde yango wana baza kolakisa bisoi awa ebikisaka bokonosangolo soki ozali na malade okokende na pharmacie okotuna yango.

Awa tozali komona baza kolakisa biso eloko babengi avion tozali komona ezali oyo ndeke epumbwaka likolo oyo ya bamidele ezali ndeke oyo ya nyama te kasi ndeke oyo batu basalaka tozali komona ezali na langi ya pembe tozalikomona eza na langi ya bolulu nya motane tozali komona batu oyo basalaka na esika wana soki ezali yapot aeroport tomoni bazali kosala mosala na bango.

Awa tozali komona elenge ya basi misatu tomoni baza kozuwa ba foto basimbi ba buku baza kitoko bazo seka bazwi foto ya souvenir.

awa tozali komona elenge ya mwasi ezalolakisa biso mutu na ye tomoni mutu na ye bakangi suki ya kitoko tomoni suki na ye ezali na langi ya mwindo tomoni ezali kitoko mpenza makasi ndenge bakangi yango

Awa to zali ko mona baza ko lakisa biso eleko moko ezali ba bengi logo to moni ba tié mape ya Congo Brazzaville, kasi to moni ba komi yango Itie Congo . Nde yango wana to zali ko mona .

Awa tozali komona motu ya mwana moko moke ya mwasi azali kolakisa biso ndenge bakangi suki na ye, ezali modele ya kitoko, tozali komona ezali ya kitoko ezali pe na langi oyo ezali ya mwindo suki ezali kitoko basali yango kitoko makasi.

Awa tozali na kati ya super marche oyo babenga na lopoto esika batekaka biloko songolo biloko mingi na mingi ba oyo ewutaka na poto ba oyo ezalaka na mboka batiaka na kati e batekelaka batu tozomona ma azolakisa biso oyo babengi coco palpe ezali biloko oyo basali na kokoa ezali na kati ezali eloko sokiozolia mapa ozwaka opakoli na mapa oliei ezali elengi kitoko.

Awa tozali komona baza kolakisa biso oyo babengi cosmetic. Baza kolakisa biso eleko oyo bamibali bapakolaka, nakanisi soki ezali parfum soki pe mafuta nayebi te. eza na kati ya molangi moko ya moindo bakomi baleya mene.

Awa tomoni, baza kolakisa biso motere ya motuka eh ya motuka monene ,oto babengi camion nde baza kolakisa biso awa tomoni ezali na makambo mingi na kati ! kasi motu oyo atambusaka motuka nde akoki koyebisa biso mosala ya biloko ya awa !

Tomoni ba kalamu nakati ya stationery bakomaka na yango eza kitoko mingi eza na balangi mingi langi ya mutane, bululu, mayi ya pondu na langi ya violet

Awa to zali ko mona ezali kabati moko ya kitoko to moni ezali ya pembe, to moni eza na ba tiroires yango to moni eza libanda, ezali ya pembe mpenza, oyo ba zali ko tek'awa, soki o fongoli oko banda ko bomba biloko na kati kuna .

Awa tozalikomona bazalikolakisabiso eloko babengi ba ndunda oyo naba mbisi ya mukemuke batiye nakati kuna ezalikito tomoni naba pilipili tomoni ezalikitoko kasi ezali yangomoko tomoni fufu te tomoni loso te

Awa bazo lakisa biso lokolo moko ya sapato batiye yango nase tomoni sapato ya ngo ezali ya Bana basi eza na langi ya chocolat kasi ezali sapato ya talo, soki olati yango bato bakomonayo obongi.

baba tomoni baza kolakisa biso arwir moko ezali ya kitoko ezali ya mabaya tomoni ezali lalange ya bolulu na pembe ezali kitoko bati yango mpona kolakisa biso ndenge ezali kitoko

aawa tozawi komona baza kolakisa biso nyama moko bapengamoi jiraf tomoni etelemi pembeni ya ebale tomoni ebale moko ezali wana elingi kozala ezali river congo te ya wana tomoni jirafe wana etelemi

Awa tozali komona baza kolakisa biso ba malala tomoni na ba avocat ezali esika moko bati yango awa nde bazali kolakisa biso yango awa eza biloko ya kolia bambuma.

Awa tozali komona ezali ba sapatu oyo bazali ko lakisa tomoni ezali ba sapatu ya bana basi, tomoni ezali mingi na esika oyo ba tekaka yango tozo mona ya pembe tozo mona ya chokola tozo mona na ya moyindo.

Awa tozali komona ezali buku oyo babengi moka ete vocabileire ezali ya 6iie manei primere tozali komona soko kotina kati okomona biloko bakomi wana ezali ya kotanga makambo ya vocabulaire.

Awa tomoni basani ya pembe ezali mitano tomoni batiye biloko ya koliya likolo tomoni batiye basoso batiye ba tomate batiye pe ba fritte batiye ba mayoneze batiye pe ba sauci

Awa tozali ko mona ndako moko esage to moni ndako yango ezali na ekuke ya mwindo to moni ndako yango ezali kitoko to moni ezali na cloture ya kitoko to moni ezali na jardin libanda ya kitoko to moni eza na ba langi ya pembe na bululu na mwindo.

Awa tozali komona, ezali esika oyo police esalelaka

Oyo to zali ko mona ezali ba kisi ya ko mela ezali bavcomprime to zali ko mona baza ko lakisa biso awa soki e bikisaka malade nini to yebi te. Kasi e bikisaka malade songolo to bokono songolo, sokoli yango o lingi yango oko kuta ngo na kati ya pharmacie .

Awa tomoni baza kolesa biso kamwa zamba moko ezali na banzete oyo ekauki, kasi na ngambo kuna tozali komona, tozali komona bazamba moko moke zalieli na bamatiti oyo eza na langi ya pondu, tozali komona tomoni na banzete yango batikamwa mokebe moko wana soki ezali ya nini toyebi te kasi ezali ya omwindu

Awa tomoni ezali buku buku oyo babengi bdi yango wana tozali komona awa eza na langi ya bolulu soko kote na kati okomona biloko oyo bakomi na kati kuna tomoni ezali kitoko

Awa tozali komona ekeko ya motu moko ba bengi se asemechang juriste ekeko na ye nde baza kolakisa biso awa na tomoni azalaki mutu moko oyo asala makambo ya kitoko na mboka oyo nde yango wana baza kosala ekeko na ye.

Awa tozo mona baza ko lakisa biso moteur, moteur yango soki esalaka nini toyebi te kasi tomoni motuka ezali wana etelemi. Ba lakisi biso motuka yango malamu te soki ezali motuka nini toyebi te, kasi ba lakisi biso générateur moko ezali awa mosala nango soki ezali ya kosala nini toyebi te.

Awa tozali komona ezali canvre ezali elamba ya mwana mwasi, ezali molayi batie yango na tapi rouge tapi ya motane oyo baza ko lakisa biso kasi robe yango ezali kitoko kitoko mingi ya bana basi.

Awa tomoni ezali ba biju na bijuterie, tozali komona bazali koteka babiloko mingi mingi awa tozomona bazali koteka kaka ba biloko ya kolata na loboko na biloko wana eza babiloko oyo bato bazokende na babalabala baza koteka bazali kotekela bato nde yango wana balata yango kaka na maboko ezali lokola babraseli.

Awa tozali komona ba zali ko lakisa biso bendele bendele yango soki ezali ya mboka nini toyebi te kasi tozali komona eza na balangi misusu mine tozali komona mosaka mai ya pondu na motane kasi na minzoto to etwale ya pembe ezali na kati.

awa tozali komona elenge mobali afongoli kapo ya motuka afandi likolo ya motere yango azali kobongisa soki ekufi nini toyebi te tomoni kaka azali kobongisa na kati ya motere ya motuka

Awa to zali ko mona ezali batu oyo bafandi na mesa ba zali batu ya politique soki bazo solola nini toyebi te, to moni ba mindele misatu na bamwindo ba zali ko sala mitingi na bango to moni na bendele oyo ya amerika .

okozo komona bamboma moko ya kolia oyo babengi operjine balakisi biso ezali nano kokola ntango ekolaka bazwaka yango balambaka yango basangisa yango na babeloko mosusu po ezala kitoko kitoko makasi

Awa tozali komona baza kolakisa biso bendele ya mboka songolo tomoni bendele yango ezali na malangi mine tombona eza malangi ya mai ya pundu ya pembe ya motane na bozinga.

tozomona na plapon mwinda ezali ya kitoko epesaka mwinda ya kitoko ezali likolo na se batu soki batali ezalaka kitoko esalaka batu nyonso bamona malamu basepela

tozali komona ezali logo oyo bakomi bienvenu en france nde yango wana balobi bienveni a france tozali komona ezali na langi oyo ezali ya pembe na bululu nde yango wana tozali komona elogo yango ezali kitoko kitoko mingi awa tomonenaka mwa bendele ya france ezali na kati wana

Tozali komona bazali ko lakisa ba bilamba ya bana basi oyo ba expose yango mpona koteka yango, ezali kitoko na ba langi mingi tomoni ezali ba bilamba ya bilai kasi kitoko kitoko mpona pasi.

Awa tozali ko mona kisi ba bengi lumerax DT 20/120 . To moni ezali na kati ya carton yango kasi, to moni ezali ya ko mela soki ozali na bokono sangolo .

Awa tozalikomona eza makambo etali bijoux tozalikomona balakisi biso ba bijoux ya kingo eza misatu kasi ezali kitoko penza pe ezali ya argent na wolo.

Awa tomoni ekoko moko elati elamba ya basi ya molai tomoni ezali fashion tomoni elamba koza kitoko ezaloa balangi mingi kasi ezali ya basi ezali kitoko mpenza soki osombi yango okobonga.

Awa tozali komona eloko babengi ba taxi ezali taxi-voiture na taxi bus tomoni etelemi libanda ya ndako moko boye tozali komona yango nyonso eza na ba langi ya mayi ya pondu na pembe etelemi liboso ya ndako.

Awa tozali komona biloko ya kitoko ezali biloko ya kolia na biloko ya komela, oyo babengi food and drinks tozali komona ezali eloko babengi vinyo, vinyo ezali na kati ya molangi tomoni na kati ya ba verre bati yango, ba verre yango ezali mibale, tomoni biloko ezali na mesa biloko ezali soso na biloko mosusu ya kitoko kitoko soso mobimba, soso mobimba ezali na sani a kitoko ezopesa mposa ya koliya.

Tozali komona ezali blue band pe tomoni ezali na langi oyo ezali ya mosaka ezali na kati ya ambalage na yango oyo ezali na langi ya mosaka bleu band, margarine.

Awa tozali komona elogo gelogo tozbabengi yango blancorico marke de veteman awa tozali komona eza na lange ya pembe na mwindo nde yango wana toza komona soki olingi mosala oyo mokoma wana otuli bango bakoyebisa yo mosala nini basalaka.

Awa toza komona eloko ya kitoko oyo batiaka mwinda na kati, awa ezali bongo na salon

Awa baza kolakisa biso bendele ezali na nzete nango eza kopepa na ba langi mibale langi ya pembe na ya motane soki eza bendele ya mboka nini toyebi te.

Awa tozali komona bato bazali na kati ya offise tomoni, bazali kosolola ezali bato ya politike soki bazosolola ,nini toyebi te kasi tomoni bazali na kati ya office baza na makambo na bango oyo bazali kosolola.

To zali komona ezali jipe moko ya pembe. Jîpe oyo etelemi, ezali kitoko ! Emonani ezali ya sika. Nde baza kolakisa biso awa. Ezali na ba pine ya moindo. To moni ezali kitoko ! Kitoko mpenza !

Awa tozali komona nakati ya ndako tozali komona saani ya kitoko ya plastique eza na ba fololo nde tozali komona.

Awa to zali ko mona ba zali ko lakisa biso ba pondu. Tomoni pondu to moni ba likasi ya pondu. Ezali mingi ezali na langi ya mai ya pondu. Kasi ezali kitoko kitoko. To koki koloba eza pe ba fololo kasi ezali makasa ya pondu.

Bato ba lakisi biso ezali ndako moko ya etage na ndako ya etage wana to moni ba tongi yango kitoko to zali ko mona ezali na langi oyo ezali langi ya mosaka tomoni ba komi yango ISG nde esika yango ISG .

Awa to moni to zali komona ezali oyo ba bengi biloko ya ko mela. Ba lakisi biso ezali na ba étagere. Tomoni ezali masanga ya lolenge mingi oyo motu soki alingi ameli oyo alingi. Tomoni ezali mingi mpenza.

Awa tozali komona baza kolakisa biso ba karote ,tozo mona baza kolakisa biso ba citron, toza komona baza kolakisa biso ba malala ,yango wana baza kolakisa biso awa tomoni eza biloko ya kolia batie yango na ba karton yango wana baza kolakisa biso awa.

Awa tozali komona baza kolakisa biso banzete moko misato ezali minene, tomoni bato bafandi na se na yango po moi ebeta bango te tomoni pembeni bamatiti moko ezali. kasi na ngambo kuna ya banzete tozali komona bamituka moko etelemi tomoni na ndako moko ezali wana soki ezali ofise biro soki ezali esikaya bato basalaka misala toyebi te kasi tomoni yango ndenge wana nazali koloba awa.

Awa to zali ko mona baza ko lakisa biso stationnariy, to zali ko mona na kati wana ba buku ezali mingi, to moni ba buku ezali na ba langi mingi , to moni ba langi ya motane , tovmoni ba langi ya mosaka, to moni ba langi ya bolulu, to moni ba langi ya pembe, to moni ba buku ezali mingi mingi mingi baza ko teka esika wana .

Awa tomoni bazali kolakisa biso ba kwanga batie na ndunda pembeni, pe balambi yango kitoko

awa baza kolekisa biso buku oyo babengi okapie tomoni bati babiloko ya bato oyo baza kosakana bati likolo oyo soko okoti na kati okotanga biloko ya ngo po esepelisa yo esekisa yo nde ya ngwanda baza kolekisa biso awa

Awa tomoni balakisi biso eloko babengi stationaris to bapetery kasi eloko baza konakisa biso awa ezali babuku te me balakisi biso bakalamu oyo ya kokomela tomoni ezali na malangi mingi eza na balangi ya mutane bululu mosaka moindo nde ya wana baza konakisa biso awa.

awa tozali komona ezali na biloko oyo ya kosala mosala oyo ya kopongisa bamutuka to babiloko songolo ezali na kati ya bwatenago bwatenago ezali ya motane

Awa tozali komona bantina mesa ya biloko ya kolia biloko yango ezali kitoko mingi tomoni ezali basoso tomoni ezali ba makemba tomoni ezali madeso tomoni epondu tomoni ezali biloko mingi okokanisa bazali na fete oyo bazali kosala.

Awa tozali komona ezali ndako kasi ndako yango ezali na lange ya mosaka tomoni na pembe kasi tomoni ekuki na yango oyo babengi portail ezali emwindo tozali komona ezali kitoko kitoko mingi ezali pena jardin ya kitoko.

Awa tomoni lokolo moko ya sapato ya bana-mibali ezali na nange ya moindo eza nike tomoni batiyango na se bazolakisa biso ezali mpenza kitoko tomoni soki moto alati yango ekobongisa ye ekomonana kitoko na lokolo ya moto.

Awa tozali komona photo ya mokonzi ya mboka Congo Brazzaville President Denis Sassou Ngesso.

awa toza komona baza kolakisa biso eleko oyo ezali ya komela babengi yango alsa ezali mussuer kreme brilley musme kreme brilley smark nte bakomi wana tozali komona ezali eleko ya komela ezali na kati na yango ezali kitoko

Awa tozali komona esika moko kitoko sokotali mosika omoni bandako mingi mingi, sokotali omoni ezali esika bamai elekaka na kati ya batuyo ezokende bisika na bisika, esika yango ezali kitoko tomoni mwa ba nzete kuna na kuna na mwa mosika ezali esika ya kitoko.

Awa tozali komona motere oyo batiaka na kati ya motuka yango wana baza kolakisa biso tomoni ndenge ezali yango nde esalaka motuka etambola soki yango ezali te motuka ekoki kotambola te nde yango wana baza kolakisa biso awa.

Awa tomoni baza ko lakisa biso eloko ba bengi fer a repasse, ba bengi yango Soni fer. Tozali komona baza ko lakisa biso elingi koloba ba tekaka yango esika oyo, soki oza na mposa nango okoya awa pe oko somba yango.

Awa tozo mona eleko moko awa. Tozo mona mwa nzela tozo mona batu mama moko na mwana bazo tambola na kati ya nzela. Tomoni eleko moko ba komi awa ba lobi bien veni Brazaville. Tomoni ndako moko eza lokola ya etage. Ndako wana ezali kitoko makasi. Emonani lokola bazo tonga yango esili nanu te.

Awa tozali komona ba motuka oyo eza koleka na nzela oyo ba bengi taxi voiture, ezali na langi ya mai ya pundu, na pembe, tomoni moko eza kokende kuna, mosusu eza koya ngambu oyo, tomoni balabala yango ezali mpenza ya mabele.

Awa tomoni bazolakisa biso ka mbwa moko kasali lokola kazo pumbwa likolo ndetozali komona awa.

Babato moni bazaka kolakisa biso motuka moko ezali aji pe tomoni ezali na lange ya mai ya pondu tomoni ezali kokende tomoni ezali yango moko kaka nde baza kolakisa biso awa na eloko mosusu te.

Na mesa balakisi biso, sani eza na loboke ya mbisi balambi na makasa.

Awa tomoni baza kolakisa biso ezali ndako moko ya etage soki basalaka nini toyebi te kasi tomoni ezali kitoko, ezali na langi oyo ezali ya chokola na pembe tozali komona na balabala, ezali liboso na yango kasi balabala yango mutuka ata moko eza koleka na kati te.

Esika oyo, ezali ndako batekisaka ba mbetu ya minene pe ya mike na ba tirroire na ngo.

To moni baza ko lakisa biso biloko ya electronique, to zali ko mona ezali ba baffle nde ba zali ko lakisa biso awa, to moni ezali ya langi ya moyindo et to moni .

Awa tomone ezali buku baza kolakisa biso buku yango babenge yango un nid bien a labri yango wana baza kolakisa biso awa soki okoti na kati okomona biloko ya ba ndeke na ba ndako ndenge bazo lakisa biso awa.

Tomoni baeolakisa bison ba sapatu ya Bana basi

awa tozali komona baza kolakisa biso na kati ya kitunga tozali komona bafui bambuma oyo ya kolia tozali komona bamapera tozali komona bapapai tozali komona babitape tozali komona nyonso wana na bambala nde tozali komona nyonso wana itelie ezali ya kolia

Tozali komona baza kolakisa biso salon moko ya kitoko tomoni bapine yooyo ya makamion tomoni eza na balangi ya moindo na motane kasi likolo na yango basali yango ekomi kiti ya kofandela na kati ya salon tomoni na mesa yango nyonso ezali bapine basali yango ekomi bakiti ya kofandela na kati ya ndako emonani kitoko kitoko mpenza.

Tozali komona ezali biloko ekei na molato, tozali komona bati ba bilamba moko ya kitoko na se oyo eza lokola ba pagne kasi ezali na ba dessin mingi tomoni ezali kitoko mpona ko lata.

Awa to zali ko mona eza biloko ya kati ya ndako to zali ko mona ezali ba bassin oyo ezali ya plastique, to zali ko mona ba cantine, tozali komona ezali na langi ya motane na pembe .

Awa, tozali komona esika moko eza mosika na ville. Tozali komona awa balakisi biso kamwa balabala. Balakisi mpe na matiti ezali pembeni ya kamwa balabala wana. Ngambo kuna, tomoni bandako moko mike mike ezali pembeni ya ngomba moko boye.

Awa tozali komona, ezali elenge mobali moko, ayali kolakisa biso ndenge alati kitoko

Awa tomoni eloko babengi famille tozali komona elenge ya mwana mobali na elenge ya mwana mwasi na kamwa mwana moke tomoni bakangi foto basepeli baza liboso ya mur oyo ezali ya pembe.

awa tozali komona bendele bendele yango tomoni ezali ya mboka songolo tomoni bendele yango ezali na balangi mibale kaka tomoni langi ya liboso ezali ya motane langi ya mibale ezali ya pembei soki ezali ya mboka nini toyebi te.

Awa tomoni baza kolakisa biso bakonzi ya kala. Tozali komona presida kasavubu tomoni na mundele moko batelemi bazali kosolola na basoda oyo ya kala liboso ya independance bazali kolakisa baminduki na bango.

Awa tozali na eloko babengi bafololo, bafololo yango tomoni ezali kitoko ezali mingi ezali na se ezali lokola zamba moko boye kasi eza na bafololo wana kaka tomoni ezali kitoko na kitoko po na kolona mpona na pembene ya ndako to na jardin na yo.

Awa tozali komona bazolakisa biso basket esika bakotisaka ndembo nabango tomoni eza na langi ya motane.

Awa toza komona logo ya Tecno Mg store, logo yango ezali na langi ya bululu ezali mpe na langi ya pembe babengi yango Tecno Mg Store.

Awa tomoni bazali kolakisa biso buku buku wana ezali na langi ya bolulu na motane na mosaka tomoni bati biloko mingi wana tomoni banzete tomoni ba rikorodo tomoni bati biloko mingi wana bakomi grindelire soko fungoli yango okomona ba biloko bakomi na kati etali makambo oyo bazolakisa na likolo awa.

Awa tozali ko mona ezali makasa oyo ezali ya mai ya pondu. Nde tozali ko mona awa ezali ya madeso. To moni ba madeso ezali wana kasi eza kokola ekauki nanu te eza nano ya mobeso.

Awa, to zali ko mona ezali nyama moko ba lakisi biso e telemi na likasa, to moni ezali esika oyo ezali cimetiere, to zali ko mona ba matiti ezali na se, kasi ba lakisi biso ka mwa nyama wana oyo e telemi na lititi .

Awa namoni balakisi biso ba masanga yakomela soki omeli yango eko pesa yo makasi mingi

Awa tozalikomona bendele ezali na langi ya pembe pe na motani nakati batiye ekuluzu.

Awa tomoni bamotuka monene etelemi nyonso ezali ndenge moko tozali komona eza na langi ya bolulu eza bamituka oyo ya monene oyo ememaka biloko ya kokende kobongisa babalabala kobongisa babiloko songolo tomoni ezali mibale ekokani eza na langi moko ezali kitoko eza monene.

Awa tozali komona eloko babengi logo eloko wana namoni bakomi ISEM soki basalaka nini toyebi te.

Awa ! tozali komona bazali , kolakisa biso Entré ! ya kokota na kati , ya ndako tomoni ndako, yango ezali kitoko kasi. ezali na ekuke, to portail oyo baza kolakisa biso ezali , ya mwindo nde bazali kolakisa biso awa !

Awa tozali komona ezali lokola sapato mibale, ezali ya bana basi tomoni yango batandi yango na tapi moko oyo ezali na lange ya bululu, kasi tomoni sapato yango ezali kitoko mingi ! ezali kitoko mingi soki mwana-mwasi à lati yango ezali lokola suplesse .

wa tozomona bendele ya mboka sangolo nakanisi eza bendele ya mboka canada tomona yango eza na balangi mibale toza komona langi ya pembe toza komona na langi ya motane

Wana tozali ko mona ezali ba soeurs oyo ya Eglise catholique, to moni ezali ba lati ba bitambala wana na mutu na ba robe ya molayi baza ba soeurs, ba bengi bango ba ma soeur .

Awa toza ko mona baza ko lakisa biso kwanga tomoni moko ezali na kati ya matiti na yango mosusu tomoni bati matiti na se ba bimisi kwanga ba kati yango bati tomona ndenge nini ezali.

Motuka moko ezali jeep ya langi oyo ezali ya moyindo to moni ezali kitoko tomoni e telemi na mopanzi na nzela eza ko kende te ezali kitoko kitoko .

Awa tozali komona eloko babengi fashion tomoni elenge mobali atelemi tomoni azwi alati pembe na likolo alati motane na se tomoni azwi pe abakosi moko ezali na langi ya motane.

Awa, tozali komona bafololo. Ba fololo yango ezali kitoko. Tomoni ezali na balangi mingi, tozali komona, langi ya mai ya pondu; tozali komona mosusu ezali ya mosaka, tozali komona ezali esika moko ekoli. Soki ozwi yango, otye yango pembeni ya ndako na yo,p ekozala kitoko; kasi, oyo ezali pembeni ya ndako te; ezali mosika na bandako, ezali yango moko; esika moko boye. Ezo monana kitoko.

Awa tozali komona ezali lisusu makambo ya acte tomoni ba desine ba elenge mibali moko mibale bazali kobeta dame.

Awa tomoni baza kolokisa biso na mwa kitunga moko boye oyo ezali na langi ya plastique, eza na langi ya mwindo kasi ezali plastique, tomoni bati biloko na kati tomoni bapik nde ezali na kati kuna ye yango wana toza komona wa.

Awa to zali ko mona ezali ba soeurs en christ, to moni ba soeurs en christ oyo ba zali ko yembela nzambe, to moni ba lati bilamba oyo ezali ya pembe na motane kasi na ba mutu na bango ba lati ba kitambala ya pembe .

Awa tozali kobona baza kolakisa biso eloko babengi consei superieure islamiqi tikongo d bazali kolakisa biso awa tomoni ezali na ndako mboko ezali na langi ya pembe kuna na kati kasi tomoni awa mire oyo ya libanda ezali na langi ya mai ya pondu na pembe.

Awa tozali komona eza biloko ya mosala, oyo ya ndako tozali komona eza na baraklese tozali komona eza na babiloko kilikili oyo ya kosala mosala ya kati ya ndako.

Awa tozali komona ezali place bana basi baza kobeta ndembo oyo babengi basket tomoni balati ba uniforme na bango oyo ezali ya bululu kasi emonani kitoko kitoko mpenza.

Tozali komona ezali na ba ndako moko batongi kasi mosika na ba ndako mosusu tozali komona ezali kitoko tozali komona ezali esika moko ba tongi, ba tongi yango tomoni ezali na balangi ya mosaka na manzanza ya mwindo.

Awa tozalikomona baza bakonzi, bafandi nakiti tomoni balati bakazaka baza na mesa bazali KO koma bazalikoloba ba makambo na bango, bango nyoso balati ba matalata yango wana tozo Mona Awa.

Awa tomoni baza kolakisa biso mobeti ya ndembo oyo ayebani na mokili nyonso aiete alati uniforme na ye ezali motane na pembe tomoni nkombo na ye ezali eto.

awa tozali komona mwana moke afandi na kelasi azali kotanga buku naye ezali mwana ya moke eza mokolo te! afongoli buku aza kotala ba foto eza na kati nde yango wana tomoni.

Awa to zali ko mona ezali logo, logo ba komi Sea star, soki ba salaka nini to yebi te kasi tozo mona ezali kitoko to moni ezali na langi oyo ezali ya pembe na bululu .

Awa tomoni eloko moko babengi soki nini all dem ezali nakati batie kati ba pince wana oyo bakangaka na yango na ba buku nde baza kolakisa biso awa ezali na kati na emballage na yango.

awa tozali komona elenge ya mwasi na mobali bazali kozwa bango foto tomoni modele moko aza kozwa bango foto afukami na se aza kozwa bango foto

Awa to moni awa ezali ba polisi. To moni ba lati ba iniforme na bango. To moni ba tomboli motu moko. Soki motu yango asali nini to yebi te. To moni asali eloko ya mabe nde yango wana bakangi ye.

Awa tozali komona ndako moko ya kitoko mpenza tomoni bama ba silisi kotonga yango, esili ba nti na ba langi ya bululu na pembe tomoni ezali ndako ya kitoko kitoko kitoko mingi.

awa tozali komona eloko moko babengi pankarte aki balakaliso elongi ya mwana-mobali mwana-mobali wana aza kofungola liso moko toyebi te mpona nini aza kosala yango kasi soko olingi oyeba y eloko nini basalaka okoki kokende kotuna bango eloko nini basalaka mpo batiaka banimero na bango wana tomoni na se yango tomoni meme mibale tomoni na ngombe moko baza kolia matiti kasi pembeni yango tomoni balabala motuka moko ya motane eza koleka wana

awa tomoni baza kolekisa biso eloko bati likola matiti ezali ma biloko ya kotimula libulu nde bazali kolekisa biso awa ezali ya ebd

Awa balakisi biso ,Kisi na Kati ya carton ,eza Kisi ya komela na Langi ya motani na Langi ya mosaka, pe na Langi ya pembe.

Awa tozali komona bilanga tomoni bilanga yango baloni ezokola yango wana tomoni na batu oyo baza kosala yango tomoni matiti ezali na langi ya mai ya pondu tomoni eza bilanga kitoko.

Awa tozali komona bazali kolakisa biso makambo oyo ezali biloko ezali na kati ya supermaketi toza komona bazal kolakisa biso kamwa y karton oyo bakomi ajja soki eloko nini ezali na kati oyo baliaka toyebi te kasi tomoni ezali biloko ya kolia eza na kati ya karton oyo ngosoko olingi yango okokotana na supermaketi wana okutu yangoajja bakopesa yo.

Awa tozali komona motuka monene ali camino na nsima yango somoni basi basake ya biloko mingi basake ya kolia omoni motuka monene wana ezali komeba basak mingi soki eza kokelen yango ya pi ete kasi e mosala anna kavile yango ezali na lanke ya mosaka.

Awa tozali komona elenge ya mwana mwasi oyo azali moke tomoni azali kitoko mingi akangi miso na ye po bamona yete kasi tozomona motu na ye ndenge bakangi ye suki tomoni bakangi ye suki modele ya kitoko mpenza oyo suki ezali ya langi ya mwindo alati pe na kanzu ya mwindo.

Awa tozali komona eleko moko babengi kisi, tozali komona kisi yango nkombona yango ferexford srap, tozali komona eza ya kobikisa kosukosu tozomona ezali na kati ya mbalage ya motane na mwindu na pembe.

Awa tozali komona azalikosala eloko ba bengi judo kasi tozokomona ba bilenge balati ba kimono, balingibasa oyo masano nabango; kasi tomoni mutu misusu alali nase sokî ba betakiye sokî basaliye Nini toyebite tomoni alali nase .

Awa tozali komona bazali ko lakisa biso lokolo moko ya sapato ezali lokolo ya bana basi, kasi tomoni batie yango likolo ya tapi kasi tomoni ezali ya mwindo na kati nkuna tomoni ezali chokola.

Awa tozali komona kamwa nyama moko oyo etelemi na likasa kanyama ngo kazali na oyo babengi atene mibale soki babenga yango nini nyama ngo na yebi te kasi kaza likolo ya likasa.

Bendele oyo eza na langi ya mosaka, langi ya motane na bozinga pe minzoto ezali na langi ya pembe.

Awa tomoni, baza kolakisa biso ndako moko. Ndako yango ezali ya etage. Tozali komona ezali na langi ya mosaka. Tomoni, ezali na ekuke to portai ya langi ya mwindo. Nde baza kolakisa biso awa.

awa tozali komona ezali babilenge mwasi na mibali ba telemi bazali kozwa bango foto tozali komona basimbani na maboko kasi tomoni ezali babiloko ya politiki oyo bazali na kati

Awa tozali komona bana moko ya mike oyo ba telemi ba lati ba uniforme na bango ba salaka spore tozali komona bazali na batu oyo ba lakisa bango spore ba telemi ba lati uniforme na bango ya kitoko.

Awa tomoni baza kolakisa biso kabati, kabati yango baza kolakisa biso ezali armoire eza na ba terroir mingi, tozali komona ezalemi na mabaya kasi batie verni eza komona na kitoko kitoko mpenza.

Tomoni lisusu kisi oyo ba bengi Cotrim kisi yango soki ebikisaka maladi nini toyebi te, kasi tomoni ebikisaka maladi songolo oko kutango na kati ya pharmacie esika ba tekaka ba kisi mingi.

Awa tomoni kamwa mwana moke moke kazwi ndembo na ye na loboko na maboko tomoni kalati kitoko ezaokalingi kapeta ndembo tomoni kasepeli mingi kazaka mwana moke ya mobali.

Awa tozali komona ezali bilenge mibali bazali kobeta ndembo ya maboko oyo ndembo ba bengi voley bol tomoni ba pumbwe likolo mibale bazali kobeta ndembo kasi tomoni balati na ba uniforme na bango oyo ezali ya bolulu na mosaka.

Awa nazali komona eza molangi moko baza ko lakisa biso bakomi buchu, tozali komona ezali na molangi moko oyo ezali ya violet tozali komona eza cosmétique eza mafuta oyo ya bana mike soki bapakoli nzoto na bango poso na bango ezala kitoko, tomoni loboko esimbi yango.

awa tomoni baza kolakisa biso biloko ya ndaku tomoni balakisi biso biloko ya monene na ya mike mike na kati kuna ezali biloko oyo basalisaka na kati ya esika balambaka biloko to babengi cuisine nde ezalaka na kati wana

Tozali komona baza kolakisa biso bendele songolo, tozali komona bendele yango ezali na langi oyo ya mosaka mai ya pondu na mwindo kasi, oyoya mosaka mai ya pondu na motane kasi ezali na minzoto oyo ezali ya mwindo to etwale.

Awa tozali komona bato mibale. Baza kosala jido tomoni moko apoaki moninga na ye na se demoni balati bakimono oyo ezali ya pembe nde yangwana tozali komona awa.

Awa tozali komona bazakolakisa biso ndako oyo basilisi kotonga ezali kitoko penza ezali ya etagi te, ezali ndako ezali ase tomoni na nzete moko ezali liboso a yango ndako yango ezomona na kitoko kitoko malamu tomoni na kamwa jardin muke ezali liboso yango matiti yango eza mai ya pondu ezali kitoko kitoko penza na sima tozomona ba nzete kamwa ndako yango ezali penza kitoko.

Awa tozali komona batu oyo basalaka miziki ya bokoko tozali komona ,ba mindele moko baza tolo pamba baza na babilamba te tomoni na rasta oyo ezali na basuki ya badrede ya bwindo tomoni ye mpe ezali na kati soki baza koyeba biloko nini toyebi te tomoni kaka bangwa na baza tolo baza na bilamba na likolo te.

Awa tozali komona bazolakisa biso ba mbuma oyo batu balyaka tozali komona ba carotte bakati kati yango tomoni ba mbuma mosusu ezali lokola tomate nde biloko bazolakisa biso awa.

Awa tozali komona elenge mwana mwasi moko azali polise tomoni alati kitoko mpenza tomoni Alati ekoti naye ya mwindo tomoni alati chémise na ye ya pembe na singa ya kingo oyo ezali ya mwindo tozali komona azali na bapete na ye tomoni azali koseke azali polise.

Awa tozalikomona ezali ba kitunga ya plastique oyo nazalikomona biso eloko moko ezali nakati te na yango ezali mine tozokomona eza na balangi ekeseni moko eza ya bonzinga, motani, mosaka pe na mbwe.

Awa tomoni bati ba mbuma na saani tozali komona ba freze, tozali komona citron, tozali komona manga, tozali komona na biloko misusu oyo baza ko lakisa biso awa na ba avocat ezali kitoko pona kolia.

Awa tozali komona ezali na kelasi tomoni mwana moko alati uniforme naye ya kaki na bululu tozomona telemi liboso ya tablo tozali komona simbi papie na loboko azali kotanga soki azali kotanga nini toyebi te na bamosusu bafandi bazali kolandela

Awa tomoni bazolakisa biso bibende ya moyindo, musaka matiti eza pembeni eza bibende batiyaka na clôture eza makasi.

Awa tozali komona ekeko balati yango elamba ya bana basi tomonielamba yango ezali ya molai ezali kitoko ezali na langi ya motane tozali komona ezali pe na ba desin ya kitoko likolo na yango bazali kolakisa biso awa.

Awa tozali komona ezali bamotuka oyo ezali ya bataxi-voiture tomoni ezali na langi ya mai ya pondu ,na pembe. Tomoni zetelemi eza koluka ba clients.

Awa namoni bazali kolakisa biso, esika moko pe tomoni zamba moko ya munene

Awa tozali komona bazolakisa biso kamwa nyama moko soki eza nyama nini toyebi te ezali lokola lapin kasi ezali lapin te tomoni ezali na langi oyo ezali ya pembe te baza kolakisa biso awa.

Awa tozalikomona milangi ya masanga oyo balakisi biso sokî masanga Nini kasi ezali na langi ya mwindu nakati ezali oyo yakomela.

Awa tozali komona bazo kolakisa biso ba mbuma yakoliya tomoni oyo babengi solo nde batiango na mesa awa bazali kolakisa biso tomoni ezali na langi ya mai ya pondu nde baza kolakisa biso awa.

Awa tozali komona eloko babengi decoration baza kolekisa biso balobi objet a coutremat e posture yangwna tomoni ba komi awa zaliiezali esika bato bayokolaka ndenge nini ya kolata ya kolata kitoko.

Awa balakisi biso mwasi moko oyo alati kitoko mpenza tomoni mutu na ye bazali kolakisa te kasi na se ya motu na ye balakisi elamba moko ya basi oyo eza molai ekomiti na genoux na ye elambango ezali kitoko tomoni eza eloko babengi fashion oyo alingi yango akoki kosomba yango ekozaa kitoko mpona ye ezali na langi ya motane

Ba awa baza ko lakisa biso buku oyo ba bengi le tresaure de pixo ba lobi aventurier de 7 maire elingi ko loba bana mike oyo baza ko lakisa na buku awa soki okoti na kati okomona baza kotambola na kati ya ba ebale sa baza kotambola na kati baza koluka luka soki biloko nini oyo nde yango wana ba bengi aventure.

tozali komona batu oyo basalaka spote soki ezali spote ya nini ya bitumba nini toyebi te kasi tomoni bazali baelenge mibali batelemi baza kozwa foto kasi baza makulungulu baza na masapatu te

Awa tomoni bilenge mibali mibale bazo beta ndembo ya makolo tozali komona balati uniforme na bango ya motane.

awa toza komona ekoko ya motu babengi felisite se safu journaliste toyebi te soki asalaka nini bazolakisa biso ekoko wana ekoko wana balatis yango na kingo eloko ya kitoko ekoko wana ezomonana kaka motu na mwakna esika ya moke ya likolo tozomona makolo te tozomona libumu te ezali balakisi biso ekeko

Awa tozali Kona batu Yako beta ndebo tomona balati ba uniforme bazali kosolila Eloko étali football

Awa tozali komona lokolo sapato makolo ya sapato mibale bazali ko lakisa biso batie yango na se, oyo tozali komona ezali ya bana basi kasi tomoni ezali na langi oyo ezali ya mwindu.

Awa tozali komona buku Oyo bazokolakisa biso bakomi 6 sieme Anne eaa buku ya ko tanga na kelasi

a tomoni balakisi biso biloko ya religio tozali komona motu moko alati kanzu ya molai ya pembe kasi ezali batu oyo basambelaka bazali kosambela ana kati ya zamba bazali kosambela

Awa tozali komona ezali ba soda oyo bazali na kati ya motuka na bango tomoni bazali na ba lance rokete nde bango tozali komona awa tokanisi bakeye na bitumba.

batomoni ezali kisi oyo babengi sipomexefo tomoni syprohéptadine tozali momomo na kisi yango epesaka vitamine na kate ya nzoto mpo tomoni bati bambuma-koli ya mingi ezali ba nanase bamango bamalala bambuma kilikili oyo epesaka bokono na nzoto

Awa tomoni bazali kolakisa biloko ya kolia, tomoni balakisi misunyi ébélé

Awa, tozali komona ezali eleko moko ya electronisme, oyo ba tiaka na kati baji ya ndenge na ndenge. Kasi esalaka ji, ezali mashine oyo esalaka baji oyo batu bamelaka. Tomoni baji ya mosaka, na motane. Ezali kitoko mpona komela.

Oyo ezali mwinda bato batiyaka likolo na plafond na lopoto babengi lampadere.

Awa tozali komona bana mike oyo bazali kosala eloko babengi sport, tozali komona basimbi ba mopile na bango ezali bana oyo baza koyekola kobeta ndembo oyo babengi voleboll. tomone mwa bana basi baza na kati tomone na mibali baza na kati balati ba iliforme na bango oyo ekokani ezali bululu moindo tomone na moko alati ya pembe.

Awa tozali komona ba mafuta eza nakati ya milangi ya langi ya mosaka soki opakoli yango okomaka kitoko.

Awa to moni ezali biloko ya eleconics. Awa to zali ko mona baza ko lakisa biso ba mashine moko boye. Soki ba mashine wana esalaka nini to yebi te. Tomoni ezalaki na karton na yango. Ba bimisi na karto bati likolo ya carton tomona ndenge ezali. Kasi soki esalaka mosala nini to yebi te. Ebongi okende wana otuna ba koyebisa yo mosala nini esalaka.

Awa tozali komona, baza kolakisa biso ba nzete ya palmier. Tozali komona ezali milai ! tozo komona ekoli ! Ndembo baza kolakisa biso awa.

Awa tozali komona buku oyo babengi imaje stock tozali komona ezali na bandeke moko bati likolo wana oyo bakomi soki bakomi nini bakomi ukueliuku lelimokole revienne nde bazali kokoma awa tozali komona soko okoti na kati okomona makambo ongo oyo ya bandeke.

Awa toza komona ndako moko ya etage ezali ndako ya kitoko ezali na ba ekuki ya kitoko tomoni ezali na langi ya pembe na pululu tomoni na liboso ya ndako tomoni mwa mwana mwasi aza kotambola ezali ndako moko ya kitoko mpenza

Awa tozomona camion moko ezali ya pembe, tomoni ezali kotambola na kati ya balabala kasi na sima na yango tozali komona ba voiture taxi mibale ezali kolanda camion , yango Ba voiture taxi wana ezali na langi ya mai ya pundu na pembe yango tozali komona awa kasi sima kuna tozomona ba nzete moko ya milai eza na matiti mingi.

awa tozali komona baza kolakisa biso motu moko butu moko atelemi na tapi ya rouge alati mpenza kitoko tomoni shemise ya likolo na pantalo ya se ezali ndenge moko na sapato ya moindo alati na loboko alati sa ya kitoko tomoni motu yango alati na batalatala tomoni na quafirne ezali kitoko tomoni atelemi aza kolakisa biso ezali elenge mobali kitoko kitoko kitoko mingi

Awa tozali ko mona ezali makambo etali education toza kovmona mobali moko acfandi na ka mwa micro oyo ezali liboso na ye, micro yango eza na langi ya motane na mwindo, kasi to moni kuna mwana mwasi moko a telemi a zali ko tala elenge mobali yango oyo a zali ko loba na kati ya micro .

Awa tozali komona baza kolakisa bisokisi oyo babengi socomol soki ebikisaka maladi nini toyebi te tomoni ezali kana kati ya mbalage moko ya langi ya bululu esengeli okende na esika babengi pharmacie esika batekaka bakisi mingi okokende wana soki ozali na bokonosangolo oyo socomole ekoki kobikisa yo okosomba yango okei kobikisa maladi oyo socomol ekoki kobikisa okoki komela kisi yango.

Awa tomoni lisusu lokolo moko ya sapato ezali sapato ya bana basi bati yango na se ezali sapato ya kitoko, kitoko mingi ezali na langi ya mwindo tomoni bati lokolo na yango eloko moko ezali lokola fololo po sapato yango emona na kitoko ezali ya bana basi.

Awa tomoni bazolakisa biso ndako moko eza ya étage te tomoni eza ya se ,tomoni ezali na langi ya motane kasi eza ndako moko ezali isolé ezali yango moko bamosusu ezali bembeni nayango te libanda tomoni mabele ezali mingi sokî ezali ndako yabato KO lala sokî ya kosambela toyebi te.

Awa tozali komona baza kolakisa biso eloko babengi pingo batekeango na kati ya super market to alimentation elakisi soki oza na mposa ya kosomba ango okokende na super market tuni bango pingo bakopesa yo.

Awa tomoni bazali kolakisa biso ba fololo oyo ezali nzinga nzinga ya balabala oyo ya mabélé

tozali komona baza kolakisa biso biloko ya komela tozali komona ba wiski tozali komona na ba koka tozali komona nde yango wana baza kolakisa biso wana biloko ya komele kaka eleko ya komela.

Ba tomoni bazali kolokisa biso esika moko awa tomoni motu moko azali koleka na nzela azali kokende kasi kuna tomoni ndaku moko ezali wana ezali izole ezali yango moko soki esalaka nini toyebi te.

Awa tozali komona ezali bongo bilamba ébélé ezali bongo na garde robe

Awa na tozali komona bana basi baza kobeta ndembo oyo babengi basketball nde yango wana tozali komona awa baza na kati ya terre na bango tomoni balati bauniforme baza kobeta volleyball

Awa tozali komona ba bilenge mibali bazali kobeta ndembo ya maboko oyo babengi voleboll tomoni ba ngambo oyo balati uniforme na bango ya langi ya mosaka kasi ba oyo bazali kuna balati ya mwindu.

Tozali komona eza nakati ya papeterie tomoni babuku ebele penza namoni eza na balangi mingi ya motane ya bozinga pe pembe

ombona ezali nyamba moko oyo eza lokola bizo tozali kobonda ezali na nzete ezali kotambola lyango wana tomoni kasi ezali na langi oyo ezali ya mwindo pe eza na makolo mingi

Awa tomoni baza kolakisa biso biloko ya kolia biloko wana baza kolakisa biso tomoni ezali kitoko tozali komona ezali ba mbisi tomoni batie ba matungulu mingi likolo nango tomoni ezali kopesa apeti eza kopesa mposa ya kolia.

Awa tozalikomona mutuka ya kitoko penza oyo ba bengi jeep etelemi eza na langi ya bonzinga eza liboso ya ndako pe etelemi.

Awa tozali komona bazo lakisa biso basi moko mibale bazali na kati ya religion oyo nayebi te soki eza religion nini, tomoni balati ba bilamba ya molai tomoni bati ba ekoti ya nini ya motane tomoni na kingo na bagogo bati ba singa ya motane soki ezali religion nini nayebi te, soki eza a religion nayebi religion oyo penza te soki eza religion nini ezali katholike te, ezali protestant te, ezali mizilema te soki ezali ba buddiste nayebi te.

Awa tozali ko mona ezali biloko ya politique, to moni bakonzi misatu ba fandi, to moni mibale ezali ba mibali na moko ezali mwasi . Ba zali ko solola katikati na bango biloko ya politique, to moni balati ba kazaka, tomoni moko ya mwindu, tomoni na mosusu oyo ezali bululu, kasi moko azali mundele na mosusu azali mwindu .

Owa tozali kobona ezali bapolisi tomoni baza na baminduki na bango tomoni bazali kosala mosala na bango oyo ya kokengela mboka nde tomoni yango awa.

Awa ba lakisi biso biloko eke na cosmétic, tomoni ezali ma mafuta ya ko pakola, ezali na kati ba molangi na bango oyo ya ba pomade . To zali ko mona ezali ya mayi ya bululu, mayi ya pondu, tovmoni ezali na motane, to moni ezali na mosaka .

tomoni tozali na kati ya stationari o papeterie tozali komona baza kolakisa biso babuku ya mingi ezali na kati kasi babuku wana ezali na balangi mingi tomoni motane mosaka bolulu tomoni mwindo na pembe

Awa tozali komona baza ko lekisa biso ndako ya etage ezali mibale tomoni moko ezali ya mtn mosusu ezali ya bululu kasi soki bazo sala nini toyebi te, kasi tomoni bakomi na ndako oyo ya mtn ba komi on fait quoi aujourd'hui oyo nde tozomona bakomi service client cliente nde yango wana tozali komona ezali ba ndako bakomi 5g5g.

awa tozali komona motuka ezali kotambola ezali taxi-voiture oyo ezali na langi ya mai ya pondu na pembe nde baza kolakisa biso awa

Awa tozalikomona ezali biloko ya koliya tomoni ezali ndunda ezali kitoko, tomoni na nyama moko ezali nakati kuna tomoni nyama yakoliya ezali kitoko basilisi KO lamba tomoni na pilipili ezali nalikolo nayango.

Awa tozalikomona na mesa buku oyo bafunguli yango tomoni na ba biloko mosusu tomoni na ba bic oyo bakomelaka nakati ya buku batiye yango na mesa.

Awa toza komona balakisi biso batina nse aasi mingibananasi yango ezali mingi ezomona na kitoko e eza kopesa mposa ya kolia yango eza na baboma mosusu te eza kaka bananasi yango moko kaka eloko mosusu te.

Awa tozali komona ndako ya etage tozali komona ezali kitoko tomoni eza na langi ya pembe kasi tomoni bato nde bafandaka na kati po tozali komona ba appartement wana.

Awa tomoni biloko oyo batekaka na kati ya stationari to pepetirie tozali komona ezali na babuku oyo ezali mingi na bamisusu eza na bakarto toyebi te soka eza nini tozali komona na bamisusu oyo ekeikaka na makambo ya kelasi.

Awa to zali ko mona baza ko lakisa biso armoire oyo ba sali na mabaya na likolo n'ango ba tié mwa sac moko ya langi ya moyindo soki biloko nini ezali na kati to yebi te kasi nde yango wana baza ko lakisa biso ezali na kati ya ndaku .

Awa tozali komona bazali ko lakisa biso ba biloko oyo ba technicien ba salelaka tozali komona ezali na ba pince, tozali komona eza na ba tournevice, nde batie yango awa na se bazali ko lakisa biso.

Awa, tozali komona baza kolakisa biso karoseri ya motuka oyo ! ya camion tozali komona ezali ya pembe kasi na kati tomoni bati bamabanga ezali na kati na yango.

Awa tozali komona nzela moko ba mituka eza koleka kasi tomoni na mopanzi ya nzela awa tozali komona kamion moko etelemi ezali kamionete ezali na langi ya pembe tomoni pembe na yango elenge mobali moko alati triko ya mosaka na kaputula ya mwindo azali ko tambola nde yango wana tozali komona awa.

Awa tomoni bazo kolakisa biso ndaku moko ezali batie logo, moko elingi koloba ezali esika basambisaka bato, soki ozali na likambo songolo oyo osalaki mabe bayaka awa basambisi yo liboso ya kotinda yo na boloko.

bazali komona ezelenge ya mwana mwasi moko aza kozwa baza kozwa efoto tomoni asimbi na motu to moni azali kitoko kitoko mpenza tomoni alati uniforme na ye alati elamba ya mwindo likolo na kaputula oyo ezali ya bululu ya bululu

Awa tozali komona kazali kanyama moko kazali na kati ya mai kazali konage kazali kosokola kazali kotambola na kati soki kazali kanyama nini toyebi te iiiekasi ezaliezali iie.

Awa tozali komona ezali balabala oyo bamutuka mingi eza koleka na kati wana kasi pembeni tomoni motu moko azali kotambola na makolo ezali nzela ya batu ya makolo.

Oyo babengi cahier de dessin tomoni balakisi biso mwana mwasi ,avandi alati elamba ya langi ya bozinga pe na Langi ya motani.

Awa baza kolakisa biso balabala na kati ya balabala bamutuka mingi eza koleka tomoni gp moko eleki ezali na langi ya mai ya pondu tomoni na mwa ya motuka mosusu ya moke ezali oyo babengi taxi ezali pe na langi ya mai ya pondu na pembe yango wana baza kolakisa biso awa ezali na kati ya balabala na pembe na balabala bato baza kotambola na makolo.

alawa tozali kobona ezali balakisi biso balabala oyo butuka oyo bataxi vatire eza koleka na kati oyo ya alagi ya baya podu na pempe kasi na pembene yango tozali kobona eza balabala ya batu oyo balekaka na bakolo tozali kobona ezali elenge ya mwana mwasi alati maputa azali kotambola

Awa tozalikomona ba ndako ezali ya mingi eza esika moko mosika na town po tozokomona ba nagomba moko eza mosika ya ville.

Po awa tozali komona ezali mashine oyo ya ko katisa suki nde tozali komona awa baza ko lakisa biso bakomi boshe, oyo ekataka suki nde bamoi balakisi biso oyo tomoni ezali kitoko ezali kitoko penza awa tozali komona.

Awa tozali komona buku oyo ezali ya mathematiks, tozali komona baza kolakisa biso bati ba ecaire, ba lati na bamakambo mingi oyo bana basalisaka mpona kosala mathematike.

Banda tomona tomona, tomona baza ko lakisa biso publicité ya mtn , to moni ezali na langi oyo ezali ya mosaka, to moni batu mibale mwasi na mobali ba simbani ba zali ko sepela publicité yango ba bengi yango pona yo .

Awa tozali komona bazali kolakisa biso nioka moko, oyo ezali nanu muke

awa toza komona motuka monene eza kotambola na kati ya balabala tomoni na ngambo na ngambo tomoni bandako tomoni na bato baza kotambola motuka yango ezali caminion ezali monene eza kokende ye soki ezali kokende wapi toyebi te sofele ye moko nde ayebi esika ezali kokende ye

Awa tozali komona ezali mafuta oyo ya kopakola tozali komona ezali kitoko ezali cosmetique eza na kati ya bamilangi moko ya pembe kasi mafuta yango ezali ya mosaka ezali kitoko mpona kopakola na nzoto.

Awa to zali ko mona ba zali ko laksa biso motuka moko ya monene o camion ezo leka na nzela tovmoni na kati kuna na carosserie n'ango, to moni bato mibale ba fandi .

ambawa tomoni ilengea mwasi na ilengea mobali bafandi na kiti vazali kotala tomoni izali fami tomoni izali mobali na mwasi tomoni izali kitoko kitoko mingi

Baawa tomoni baza kolakisa biso makolo mibale ya sapatu oyo babengi naike tozali komona basapatu ya moza ya kitoko bati yango na se tomoni ezali na balange oyo ya pembe na chokola na bolulu.

balakisi mwana moko moke kapesi biso mokongo kasi kazoka kolakisa biso awa soki oyo bakangi ye ezali kitoko mingi ezali molai ya komitina mokongo ezali oyo ya moindo ezali kitoko kitoko mingi kotala

Awa nazalikomona Bana basi oyo babetaka ndembo sokî dembo Nini toyebite bazo solola ndenge bakobeta ndembo nabango.

Awa tozalikomona eloko moko babengi ba tekaka yango na super marché ba bengi extro wine eza vino ezali nakati ya emballage nayango.

Awa namoni balakisi biso ba escalier oyo ezalaka na bando ya molai soki moto atelemi likolo nango eko matisa ye

Awa balakisi biso ndako moko ya molai tomoni ezali na bafololo libanda na yango, tomoni na pembeni yango mwa balabala ezali esika bamotuka elekaka na kamwa balabala moko ya bato batambalokala makolo, tozali komona motu moko azali kotambusa pusu tomoni ezali ndako ya kitoko ezali pembeni ya balabala, na kuna tomoni bandako mosusu oyo ezali ya bwilding esika yango tomoni ezali kitoko.

awa tozali komona bato bazali kotambola na balabala tozali komona na bamituka eza koleka kuna kasi tomoni terasse moko awa ezali ya mosoto mingi tomoni batiaka proprete na place yango te

awa tozali komona biloko ya kolia tozali komona bati banyama na sani ezali kitoko mpenza tomoni bapilipili pe ezali tomoni na kwanga pembeni na yango biloko yango ezali kopesa mposa a kolia tomonzi ezali na sani ya pembe nde tozali komona awa

awa tomoni baza kolakisa biso nyama moko babengi tourti nde yango wana tozali komona awa ezali na se balakisi biso na pembena yango tomoni baloni kamwa fololo moke wana

Awa to moni baza ko lakisa biso na kati ya ndako to moni ba lakisi biso ba kiti oyo ba bengi ba fauteuils kasi nyonso ezali na langi ya pembe, tozali ko mona na ka mwa mesa ezali na kati ezali likolo ya tapis oyo eza na langi ya chocola.

Awa tozali komona baza kolakisa biso eleko ya bamonganga oyo babengi microscope, tomoni ezali na langi ya mwindo kasi nde baza kolakisa biso awa ndenge tozali komona.

Tozali komona baza kolakisa biso logoya ya maha tozali komona ezali na langi oyo ezali ya pembe na bululu tozali komona eleko moko na cercle soko lingi kosomba yaka awa okosomba yamaha.

Awa tozali komona elenge ya mwasi ezali na suki mingi alati uniforme ya motane azali kobeta eleko babengi basket to vollebol.

Namoni ezali publicité oyo bazali kolakisa biso batu ya politiki, oyo balingi ba mpona bango po basala misala na bango ya politiki.

Awa tomoni baza kolakisa biso ba biloko ya kotonga ndaku , tomoni ba fer à béton tomoni ba biloko kilikili ba langi ,biloko ya kotonga ndaku nde bazolakisa biso.

Awa to zali ko mona eza biloko ba tekaka na super maeket to a alimentation tomoni ezali na kati ya ba paquets to zali ko mona eza lokola ba biscuits, baza ko lakisa biso awa nde yango wana to zali ko mona awa to moni ezali na kati ya ba paquets ya ba langi oyo ezali ya bululu na ya mosaka .

Awa tomoni oyo baza kolakisa biso bendele, bendele yango soki ezali ya mboka nini toyebi te, ekoki kozala bendele ya mboka congo brasa ville po tozali komona ezali na malangi misatu. Ezali na langi ya mai ya pondu na langi ya mbusaka na langi ya motane.

Awa tozali nakati ya eloko babengi bar et restaurant tomoni batye billard misatu tomoni mibale eza na langi ya bululu mwindu mosusu eza ya mayi ya pondu kasi batu baza kobeta yango te.

Tozali komona awa ezali biloko ya politike tozali komona awa mokonzi moko alati kazaka ya moindo na kati chémise ya pembe tomoni azali kokita na avion azali kokita na eleko wana babengi ndeke ya bamindele aza kokita po akende kotala mboka-songolo tomoni azali mindele kasi na nsima na ye tomoni bato mosusu balati maxmaske ya covide oyo ezibeli ya monoko.

Awa tovzali ko mona ezali bana mibale to zali ko mona ka za ya mobali oko zaa kamwa mwasi to moni ba zali kozwa photo ba sepeli ya kitokoc .

Awa tozali komona, ezali bakiti oyo ezali libanda ! kasi tomona ezali ya maseke kasi bati ba coussin oyo ezali ya mayi ya pondu tozali komona ezali kitoko mpona kotia na kati ya salon.

awa tomoni ezali edication tomoni eza na kati ya kelasi kasi tomoni molakisi oyo atelemi wana azali na tablo akomi komi ba biloko mingi eza kolakisa bana oyo baza koyekola kasi bazolakisa biso bana te balakisi kaka oyo azali kolakisa bana nde yango na alati elamba alati shémise ya pembe nase alati mwindu

Awa tozali komona eloko ba bengi ezali buku najati ya buki Wana bakomi image doc tozali komona bazo lakisa viso eza sana sikoyo Siku ofungoli tango okomona biliko Oyo basala n'a sanza

Awa na zali ko mona balabala na pembeni ya balabala eza balabala ya motuka te kasi pembeni ya balabala naza komona ndako moko ya etage ndako wana ezali na langi ya mosaka.

awa tozomona baza kolakisa biso buku buku wana ezali image stock tozali komona baza kolakisa biso buku moko ezali na langi ya mai ya pondu na ya mosaka tozali komona bati likolo na yango ligorodo to grenui elingi koloba soki efongoli buku wana okotanga biloko etali banyama oyo bati wana ligorodo grenwi

Awa tozali komona baza ko lakisa biso porte ya ndako, tozali komona bati eloko moko na porte wana ya ebende tomoni ezali mwinda moko bati wana ezo pela eza kopesa mwinda kitoko yango wana baza ko lakisa biso awa.

Tomoni elenge mwasi na elenge mobali ba fandi tomoni bazali kotala ndenge baza kozwa bango photo tomoni bazali famille penza oyo balingani.

Tomoni nyama moko ezali bizarre nakoki koloba te soki ezali ndenge nini tomoni ezali kamwa mbwa oyo eza lokola bambwa mosusu te, ezalai na misapi lokola ya batu soki ezali nyama nini nayebi te, kasi tomoni balangi na yango ezali ya moindo nasee tomoni na likolo ezali pembei, soki nyama yango babengi yango nini nayebi te, tomoni ezali kaka na mino lokola ya mbwa.

Awa bazali kolakisa biso machine eza oyo ezalaka na mutuka oyo esika batiya ba pneus ndebakolakisa biso libende oyo.

boa tozali komona baza kolakisa biso bendele tomoni ezali bendele ya mboka songolo soki ezali mboka nini toyebi te kasi tomoni ezali na balangi oyo ya bolulu ya motane na mosaka

To zali ko mona baza ko lakisa biso ba mikate na ba sosis nde ba tié awa, ba zali ko lakisa biso to moni ezali mikate oyo ba pasoli na kati ba titié ba ndunda na kati kuna, eza ko mona na kitoko ezali lokola hambagen, yango wana .

Awa tomoni bazali kolakisa nzete moko ezali na matiti mingi, pe nzete yango esi ekoli mingi

Awa tomoni elenge mobali ya telemi azolakisa biso biloko baza koteka asimbi ba tomate mibale na maboko alati pe uniforme na ye elenge mobali yango aza koseka mino na ye ezali pembe makasi na nsima tomoni ba biloko mingi oyo batekaka.

Awa tozali komona, baza kolakisa biso logo ya MTN. Tozali komona eza na langi misatu. Langi ya mosaka, langi ya pembe, na langi ya bululu.

Awa tozali komona bana bazali kelasi baza na kati ya kelasi balati uniforme pe bango nyonso balati bolulu bazali kokoma bazali na molakisi na bango azali liboso kasi awa baza kolakisa ete toza komona ete toza komona kaka bana bango moko bafandi na bakiti na bango kasi bazali bana basi bana mibali bazali te eza kelasi kelasi ya banabasi.

awa tomoni babilenge mibali mibale na bamosusu mibale baza na nsima na bango oyo basalaka spore tomoni balati bilamba ya mosaka

Awa tozali komona baza ko lekisa biso pusu tomoni oyo ba bengi bruete tozali komona ezali na langi oyo ezali ya motane to chokola, tomoni na pune na yango ezali na Langi ya mwindu.

Awa to zali ko mona ezali mwana-mobali moko azali na kati ya salon de quaffir. Tomoni ba kati suki na ye kitoko. Azali na suki moke kitoko. Oyo ezali na langi ya moindo ba tie mwa nzela na kati ya motu na ye.

Awa tomoni eza madeso eza nakati ya makasa nango eza na langi ya mayi ya pondu tomoni eza kitoko pona kolamba pe nakolya.

Awa tozali komona balakisi boso ba punda mibale ezakotambola Ezo Luka ba bileyi Yako liya

Awa tozo komona balabala ba mituka eza kotambola na kati ya balabala tomoni mwa bisi moko elingi ebima na balabala eokende kotika batu esika songolo bisi yango ezali na langi ya mayi ya pondu na pembe mezo luka esika ya ko telema.

Awa tozali komona ezali na bala bala mwana mwasi oyo amemi muana ne na mokongo, tomoni azali koleka na nzela yango azali ko kende soki wapi toyebi te kasi alati bilamba ya bululu.

Awa tomoni baza kolakisa biso eloko babengi logo, logo yango bakomi make instutie , tozali komona bati bamwa kopo moko ezali na kati masanga oyo babengi guinness, elingi koloba soki olingi kosomba guinness okoya na esika yango okotuna bakopesa yo talo osombi !

Awa tomoni baza kolakisa biso bendele tomoni bendele, yango ezali ya mboka songolo tomoni ezali na langi misatu tomoni ezali na langi oyo ezali langi ya mosaka, ya bululu, na motane.

Awa tozali komona elenge mobali azali kosala sport tozali komona azali na kati ya ba nzete mibale kasi aza kosimba maboko likolo azali komata kokita komata kokita nde yangowana tomoni tomoni alati elamba oyo ezali ya mwindo na mosaka.

Awa tomoni batye na se nyama moko boye ya molayi soki ezali nyoka toyebi te eza na langi ya mosaka na bululu Kasi toyebi yango te.

Awa tozali komona kisi oyo babengi malantere dispersible soki eybikisaka bokono nini toyebi te kasi e baza kolakisa biso yango ezali na kati ya boate na yango soki ebikisa bokono nini toyebi te okoki kokuta yango na esika babengi parmacie soki okuti na kati ezali esika batekaka bakisi mingi eyebikisaka babokono songolo.

Awa, tozali komona logo ya polise alert. Elingi koloba, soki likambo ezali esika ya sangolo; bokoki kokende esika wana bozwi ba nimero bobengi polisi, polisi ekoya kopesa bino secours. Yango wana, tozali komona awa logo yango ezali na langi ya pembe, na moindo ; na kati tozali komona ezali na etoile to minzoto ya branche sambo,

Awa tozali komona ezali ba mituka ezali koleka na balabala, tomoni mutuka ya munene oyo ememaka batu

Awa toza komona baza kolakisa biso eloko babengi religion, toza komona balakisi biso esika moko ba communion dez eglise de christe au kong,o nde yango wana balakisi biso balobi eza la maison de potier la cite de la gloire evangélique, yango wana totangi wana eza esika bato basambelaka bato bakotaka place wana basambelaka nzambe mpo nzambe na bango abikisa bomoi na bango bakende na lifolo te bakende na lola.

a to zali komona ezali ndako ezali na kati tomoni bsilisikotonga yango ezali kitoko eza na langi ya mosaka na bolulu kasi tomoni mire na yango ya libanda tozali komona motu moko aza koleka pembeni wana kasi ekuke na yango to portail ezali ya mwindo

Awa, tozali komona ezali kibakuli, oyo ba tiaka bilo ya kolia na kati. Tomoni baza ko lakisa biso. Tomoni ezali kitoko, kitoko.

Awa tomoni balatisi biso appareil yako beta music batiyaka ba disc likolo nango wana ebeti music yango wana tozomona.

Tozali komona baza ko lakisa biso awa ba mafuta eza na kati ya molangi ya plastique. Ezali mingi, ezali mingi batie yango na se baza ko lakisa biso yango ezali ba mafuta oyo ya ko lambela biloko.

Awa tozokomona mutu moko atelemi ,nandenge atelemi nandenge tozomona ekoki kozala Mwana mwasi po tomoni atelemi alakisi elonginaye te alakisi elonginaye tebalakisi Kaka na kati tomoni alati bilamba ya ki soldat atelemi esika moko eza ya kitoko penza te, eza lokola baza KO Tonga ba biloko wana nde yango tozo Mona Awa.

Awa , Tozali komona eza makambo ya église tozali komona oyo bato , oyo basambelaka esika ya église ya kimbangu, simon kimbangu tomoni bakomi . jésus es noir, il est africain , il es né Le 25 Mai, tomoni yango wana balati ba uniforme na bango baza kosala défilé .

Awa tomoni esika moko batongi kitoko, ezali komonana lokola ponts, mais eza ponts te

awa tomoni baza kolakisa biso buku oyo bakomi elingi koloba soki ofongoli buku oyo okomona baza kolakisa yo biloko etali bandeke bandeke ndenge nini basalaka bandako na bango yangwana bakomi wana likolo yangwana soki okoti na kati bakolakisa yo ndengenini bandeke etongaka ndako na bango

Awa tozali komona ezali biloko biloko oyo batekaka na kati ya papeterie to stationnairie tozali komona bakomi kangoro tozali komona bati graphesee oyo etombolaka, machine etombolaka ba papier tozali komona yango wana tozali komona na ba bic oyo eza na kati ya ba carton nango.

Awa tomoni ka nyama moko kazali kotambola na mosapi ya ka nyama yango toyebi te soki ba bengi yango nini kasi kaza ya mwindo ya mwindo makasi nde ya mwana toza komona Awa.

Awa tozali komona bakisi oyo batekaka na pharmacie tomoni babengi yango powerfulle mitobalm, bakomi lisusu jaguar mpo bati elongo ya jaguar wana elingi koloba kisi oyo soki esika ezali kosua yo okoki kopakola, ezali pomade okoki kopakola kasi makasi okozwa ekozala lokola neti ya jaguar, okoki kokende na pharmacie esika batekaka bakisi mingi okozwa yango osombi yango ekobikisa bokono na yo.

Oyo ezali na makambo ya education tozali komona bana mike bafandi nase balati ba bilamba ya pembe kasi baza kolanda eloko nini molakise na bango baza koyebisa bango bazali bana oyo bazali ana ba mike mingi te bamokolo mingi te bazali bana oyo baza ba adolescent.

Awa tozalikomona balabala mibale tozalikomona na ngambo kuna ba ndako ezali pe na jardin kasi tomoni ba mutuka ezal koleka te.

Awa, tomoni bazolakisa biso kisi oyo babengi guaflex, eza anti grip. Tozali komona ezali ya komela, ezali ya mai. Kisi yango, ezali na kati ya ambalage na yango, ezali na langi ya bululu. Tomoni kisi yango soki olingi, etekamaka na epayì babengi pharmacie. Soki okoti kuna na kati, okomona bakisi ezali mingi. Okosomba kisi oyo babengi guaflex.

Awa tomoni loboko esimbi kopo moko oyo ezali ya kitoko bazali kolakisa biso eza ya ebende ezali kopo moko yakitoko oyo bazali kolakisa biso awa loboko esimbi yango

baama balakisi biso elongo mobali etelemi alati ssapatu wana nde baza kolakisa biso ezali basapatu moko ya pantoufle ya souplece ezali basapatu moko ezali na langi ya bolulu na pembe

Awa tomoni baza kolakisa biso eloko bamengi monima tomoni moni wana bati motu moko atelemi motu yango ezali alatika eleko moko moke esika ya basexe na ye tomoni ezali monima tomoni ezali na ekulusu mapamene na yango soki ezali nani toyebi te mpo balakisi biso elongi te.

awa tozali komona bendele ya mboka-songolo bendele wana eza na balangi misatu tozali komona langi ya mai ya pondu langi ya pembe na langi ya bululu nde yangowana toza komona soki ezali bendele ya mboka nini toyebi te

Awa tozali komona ,bazo kolakisa biso mashine moko tomoni, mashine yango ezali ya kosala eloko moko ezali generateur oyo esungaka soki moto ekei.

Tozali komona baza kolokisa biso basa oyo balataka na loboko, bamontre oyo balataka na loboko, tomoni ezali ya kitoko ya kitoko mingi mpenza.

Awa to zali ko mona ezali ebale moko eleki katikati ya ba ngomba mibale. To moni ezali lokola rivière nde to zali ko mona awa to moni ba ngomba yango eza molayi, na ngambo kuna to zali ko mona ngomba mosusu .

Awa tozalikomona biloko ya électronique tomoni balakisi biso ba charges oyo echargaka ba téléphone tomoni elokomo eza lokola tourne visé tomoni batandi yango nase ezali na langi ya moyindo kasi ezali na mosala songolo.

Awa tomoni Kisi bambengi sexamol Siku obeli okeyi na pharmacy Izo bela bapesi you Kisi oyo

Awa toza komona sapatu moko ya basi nde baza kolakisa biso awa sapatu yango eza kitoko eza ya moyindo tomoni bakomi eloko moko likolo nango soki balobi nini toyebi te kasi ezali sapatu ya moyindo ezali kitoko ezali sapatu ya bana-basi batia yango na se ndenge baza kolakisa biso.

Awa tomoni nyama moko eza kobangisa eza ma mabele minene pe na mutu lokola mbwa kasi eza mbwa te pe eza KO banga mingi .

Awa tomoni baza kolakisa biso antene oyo eza ba antene ya milayi mpenza oyo bati ba biloko kilikili likolo na yango oyo ya ba radio na batelevizio biloko mingi oyo toza komona

Awa tozali komona sapato mibale ya pantouffle ,ezali kitoko ezali na balangi mingi ezali na langi ya bozinga ezali na langi ya pembe ,ezali na langi ya mutane ,ezali mpenza kitoko batie yango na se ezali nano ya sika mutata mokolati yango te ezali ya mibali eza lokolo mibale ya sapato eza ya bana mibali

Awa tozali komona eloko moko babengi logo, ezali na lange ya buluu tomoni bakomi pwb elingi koloba pasteur hom blun soki basalaka nini toyebi te, kasi okoki kokende wana otuli bango bakoyebisa oyo eloko nini basalaka. Tomoni bakomi pasteur soki bakomi pasteur emonani ezali biloko moko ya kosambela.

Awa tozomona ea moko ya bandone esika moko eza mosika na ville ya braserville tozali komona bamituka mingi ezali wana ezali lokolo bandone etelemi telemi na place yango tomoni bazamba moko ezali wana bamatiti banzete ezali esika moko mpenza bato balingaka kokende wana te.

awa tozali komona bazokolakisa biso na zando wana tomoni bato bazali koteka biloko ya ndenge na ndenge biloko ya ndenge na ndenge tomoni zando yango ezali ya monene

Awa tomoni kisi babengi banater ds tozali komona ezali kobikisa maladi-songono tomoni a malage na yongo eza na langi ya pembe na mai ya pondu kasai soko olingi yango kokuta ango na pharmacie esika batika ya bakisi.

Awa tozali komona bazali kolakisa biso ezali bongo niama ya zamba

awa tozali kobona ezali lokola sapatu tuboli lokola sapatu wana ezali kitoko batiango na se ezali moko kaka kasi ezali ya bana-basi tomoni ezali kitoko kitoko kitoko mingi.

Bazali kosalakisa bizo ndako tomoni balakisi murs , murs yango ezali kitoko mpenza te, kasi tomoni na ndako ezali kuna bawuti kotonga ezali na langi oyo eza ya mosaka, kasi na libanda tozali komona ezali nzela eza koleka wana kasi mutu ata moko aza koleka na kati te.

Awa tozali komona elenge mobali moko ezali na nzela tomoni aza kotambusa eloko babengi brouete charlette na lingala balobi pusu tomoni aza kotambola kotambusa yango amemi eloko likolo na yango soki eza eloko nini toyebi te kasi na nsima tomoni motuka moko ezali kuna kasi eza kotambola te etelemi.

Awa tomoni lokola sapato lokola ango bati ango na se tomoni ezali kitoko tomoni ezali ya langi ya motane kasi tomoni ezali ya banabasi.

Awa tozali komona ezali elenge mobali moko atelemi alati informe na ye ya langi ya motane na pembe ezali ya sports alati tomoni ezali na bendele ya congo brazaville .

Awa tomoni baza ko lakisa biso kisi, kisi yango ba bengi malintere dispersible tomoni ezali ekisi ya ko bikisa bokono songolo soki ozali na yango okokende na pharmacie otuni soki otuni bako yebisa yo ezali talo nini osombi kasi tomoni bati mustike wana elingi koloba eza ya kobikisa malaria.

Awa toza komona biloko ya kolia ya kitoko mpenza eza kopesa mposa ya kolia tomoni ezali misunimusuni ezali esika moko na bandunda ya kitoko ezali na kati ya sani sani yango ezali ya mai ya pundu biloko yango ezali kitoko eza kopesa bmposa ya kolia nde yangowana bazolakisa biswawa eaya mabamusuni.

Awa tomoni makolo ya sapatu mibale ezali pantouffle, tomoni na ba singa nango ezali te tomoni ezali ya kala ezali mpenza kitoko te ezali ya bana mibali nde yango wana tozali komona awa batie ngo na se.

Awa to zali ko mona ba lakisi biso awa elenge mobali moko afandi likolo ya pusu pusu oyo ba bengi brouete charette. To moni ba charete yango ezali misatu kasi to moni ba telemisi yango.

Awa to moni elenge mobali a telemi al ati kitoko penza, a lati kazaka moko na kati a lati chemise ya pembe, a telemi aza ko lakisa ndenge a lati kitoko . To moni sima na ye, nzete moko ezali yango wana tozai ko mona awa .

Awa, tozali komona tozo mona baza kolakisa biso eloko babengi pon. Tomoni bato baza koleka likolo. Tomoni na se, ezali bamabele mingi. Ezali bama banga ya mike mike mingi. Ezali na matiti pembeni na pembeni.

Awa tozali komona ezali mafuta oyo ya kopakola, tozomona ezali ya kitoko eza na kati ya molangi ya mosaka. Tomoni batie yango avocat ba lakisi avocat likolo nango, whole blend nde nkombo ya mafuta yango.

Awa tozali komona ezali batu oyo ba telemi oyo basi ba betaka ndembo ya maboko oyo ba bengi basketballe nde yango wana tozali komona awa bazali kolakisa biso tomoni balati ba uniforme na bango ezali na langi ya motane na mwindo kasi bazali na basuki mingi mingi na mutu.

Tozali komona ezali ba desin ba desine yango tozali komona ezali na ba langi mingi tomoneli ezali na pembe na moyindo nde baza kolakisa biso awa yango wana tozomona.

awa tozali komona na kati ya balabala mituka mingimingimingimingi eza koleka etondi mpenza tozali komona ya balangii mingimingi kasi oyo ezali mingi tozali komona ezali oyo bataxi voatire oyo eza na balangi ya mai ya pundu na pembe nde tozali komona tomoni yango na bato mpe bazali kotambola wana na balabala wana pembeni ya bamituka

Awa tozali komona ezali nyama moko ba bengi sauterelle, tomoni ezali ko telema likolo ya libanga nde tozali komona awa yango wana tozali komona tomoni ka zali ko pumbwa kazali kokita na se yango wana.

Awa tozalikomona bazakolakisa biso kisi ba bengi relax tomoni batiye verre moko eza na kati mayi kisi yango batiye nakati ya mayi tozali komona eza na langi bonzinga, motane kisi yango ezo kotekama nakati ya pharmacie esika bakisimingi ezalaka.

Awa tozali komona ezali bongo ndeke, pe ndeke yango ezali bongo na nzete

Awa tozali ko mona ezali ndako tozali ko mona ezali cloture tozali ko mona ezali na ba singa likolo likolô mpo na protektion na ngo tozali ko mona pembeni pe ba manzaza ezali tomoni ezali na jardin ya kitoko oyo baloni bafololo.

Awa tozali komona ,kamwa ebale moke kasi na ebale wana tozali komona nzete moko ezali na kati oyo ebimisi makasa tozaliomoana eleko moko ezali wana lokola mbisi batilikolo na yango nde tozali komona awa.

Awa tozali komona baza kolakisa biso biloko ya kolia tomoni nyama tomoni loso tomoni na basambusa ezali na saani nde bazali kolakisa biso awa.

Awa tozali komona fololo ,tozali komona fololo yango bati yango likolo ya matiti oyo ekauki, tozali komona fololo yango ezali kitoko eza na langi ya mai ya pondu, soki olingi okoki kozwa yango pe oloni yango liboso ya ndako na yo, ekosepelisa batu oyo bakoya kotala yo na ndako, bakombone ezali bafololo ya kitoko.

Tomoni alawa nzungu, moko eza lokola mabaya tomoni batiye banguba, banguba wana tomoni ezananu na makasanango tomoni babimisi nanu te na makasanango; kasi ezali yamobesu.

Awa tozali komona bato oyo bazali kobeta eloko babengi basket kasi tomoni moko na bango apumbwe likolo mpenza mpenza akomi pembe ya basket akokotisa ndembo wana.

Awa tozalikomona bazali KO Tonga ndako tomoni ba mabanga mingi ezali na libanda tomoni ndako esili nanu te pe tomoni ba maçons bazali KO Tonga ndako yango nde tozomona Awa.

Awa tozali komona esika moko ezali likolo ya ngomba moko tomoni bamwana ndako ndako mike mike ezali wana tomoni na yamwa balabala eleki pembeni ezali balabala ya mabele kasi tomoni mboka yango ezali mosika na bamboka mosusu yango wana tozali komona awa.

Awa to moni baza ko lakisa biso ndako moko ya etage tozali ko mona ezali na langi oyo ezali na langi ya pembe kasi tozali ko mona ezali kitoko nde tomoni yango awa .

Awa tozali komona batandi awa baza koteka mabisi tomoni mbisi yango ezali kitoko ezali yakokaoka tomoni yango bazali koteka awa.

Tozali komona awa balakisi biso pont moko ya molai ezali kitoko kitoko mingi nase na yango tozali komona bandako bandako mingi tomoni batongi yango kitoko kitoko mingi.

Awa tomoni Mutu Moko Alati elamba ya pembe

anawa tozali komona papa moko azali na bana na ye mibale asimi bangu aza kozwa foto na bango tomoni bana yango bazali kotala foto basepeli balati kitoko

awa tozali komona ezali mpe biloko ya politiki nde tozali komona awa tozali komona bato batelemi bazoyoka mokonzi moko azali koloba suki azali koloba nini toyebi te tomone bato mingi kaka batelemi bazali koyoka ye eloko nini azali koloba tomone na mwasi ya mondele moko pe azali wana alati matalatala zala suki ya mwindo ye mpe azali koyoka eloko nini mobali wana aza koloba ezali makambo ya politiki

Tozali komona ndako moko kasi ndako moko ezali mpenza kitoko te, tomoni ezali na kati ya clôture na yango tomoni na ekuke na yango ezali motani, tomoni pembeni tomoni balabala moko ya mabele eleki kasi ndako yango ezali mpenza kitoko te, tomoni na ngambo kuna tozali kobona ezali lokola ebale yango wana tomoni ezali ndako ezali pembeni ebale.

Awa tozali komona balabala moko, ezali likolo ya mayi, tomoni pe batu bazali kosolola

Awa tozali komona bazali kolakisa biso ba paipai batina ya nikoloa saani nde tozali komona awa ezali komonana kitoko kitoko mingi.

Awa tozali komona ezali kanyama moko kazali kotambola na se likolo ya makasa tomoni kazali na langi oyo ya bulu ya mwindo na mosaka kasi kazali mpe na makolo mingi kazali kanyama

Awa tozali komona baza kolekisa biso bendela ya mboka songolo tomoni bendela wana ezali na langi ya moindo na motane na mosaka na pembe nde tozali komona.

awa tozali komona ebale ya monene tomoni kamwa bwato na kati bato mibale baza likolona yango baza kotambusa yango ezali ebale ya kongo yango wana tozomona wana

Awa tozali komona eloko baza kolakisa biso machine moko esalaka biloko nakati ya ndako.

awa tozali komona bazali kolakisa biso ba fololo tomoni mafololo yango ezali kitoko tomoni ezali kitoko mingi esika baloni yango ezali pe mingi tomoni ezali na bambuma tomoni nyama moko etelemi likolo ya ba fololo wana nyama yango soki ezali na kombo nini toyebi te kasi tomoni nyama yango etelemi na likasa moko ya ma fololo wana

Awa tozali komona buku oyo babengi lez invations kion change le monde soki biloko nini bakomi kuna na kati toyebi te kasi eloko batie na likolo awa tomoni kaka mwana moko kati maboko likolo kaza koseke oyo balobi lez invation kion change le monde soki bokoti na kati bokomona babiloko wana oyo ebongwa mokili.

Awa to zali ko mona baza ko lakisa biso wisky ba bengi johny Walker et puis to moni na biloko moko ezali pembeni nango ezali ba nyama eza na kati, elingi ko loba to moni na biyard moko, ezali wana oyo ba betaka ezali restaurant na moni, ezali biloko ya kolia ezali esika ya restaurant .

Awa tozali komona baza kolakisa biso motu tozali komona motu, yango ezali ya elenge mwana mobali bakati yango tomoni ezali na langi oyo ezali ya moindo, nde tozali komona awa bakati yango modele ya kitoko mpenza.

Awa tomoni baza ko lakisa biso bendele nakanisi bendele wana ezali ya mboka belgique. Po tomoni ezali na langi misatu eza na langi ya mwindo, ya mosaka, na motane ezali ya mboka oyo ba bengi belgique.

Tozali komona bendele ezali ya mboka songolo tomone ezali na langi oyo ezali ya pembe ya ya motane na bululu, kasi tomone eza na mizoto to etwale ya pembe nde baza kolokisa biso ezali bendele ya mboka songolo.

Awa tomoni balakisi biso motuka moko ya moke ezali na langi ya bolulu tomoni ba fungoli ba portiere to ba ekuki na yango kasi bato baza na kati te kasi balakisi biso etelemi esika moko na sima ya motuka yango tomoni ba ndako moko kasi ba ndako ya kitoko te tomoni ezali ba ndako oyo ya kala.

Awa tozali komona baza kolakisa biso bana moko soki ezali bana ya kelasi soki ezali nini toyebi te, kasi tomoni ezali batu mingi bazali liboso ya babendela ebele ya bamboka songolo, tozali komona ezali batu bazali kokende ntango mosusu balingi kopona mokonzi na bango, nde yango wana bazali mingi bazali kosepela.

Awa tomoni ezali kanyama moko oyo babengi abeille, tozali komona eza likolo ya likasa etelemi, nde baza kolakisa biso awa tomoni ezali na langi oyo ya mwindo na mosaka.

Awa tozomona logo babengi bmk umoful tomoni na bandaku batie na logo , wana elingi eloba esika batongaka bandaku sima batekisi bandaku, yango wana bazolakisa batu soki balingi kosomba ndaku balingi kotonga ndaku baya awa po basunga bango.